Aantu oyendji ohaya monika taya yalula iisimpo yawo unene tuu shampa omwedhi gwasi ano ya mona oondjambi dhawo dho komwedhi, opo ya wape okutopola ya kalande oompumbwe dhawo nokufuta iifuta yawo.

Okuza molyomakaya yomasiku 27 Desemba 2025 iihohela yombaanga yaNEDBANK oyagwa pevi, omukuli gokulanda egumbo oguna owala iihohela 11%.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakulupe ayehe mboka haya mono omayakulo okuziiilila kombaanga ndjika kutya mongaashingeyi itapu ka kala pena iihohela yokomwedhi komayalulo gawo kombaanga ano ota ya kala taya mono omayakulo oshali.

Uuna aantu ya mona oondjambi dhawo dhokomweedhi ohaya kwata nawa iimaliwa yawo, oshoka oye shishi lela kutya omuwambo okwa popya tati:' oshimaliwa oshamukwati ihe kashishi sha m'moni ', ano owa pumbwa oku kwata nawa oshimaliwa shoye, hawuna ashike wuna ondjambi, kehe ngaa shoka ho longo tashi vulu okuku etela oshimaliwa owa pumbwa okushi longitha momukalo omwaanawa.

Ethigathano ndyoka lya kwashilipalekwa kombaanga yaVenduka, nangoye oto vulu okuninga omusindani omunelago e to sindana ongodhi yoye ompeempeka, ano oIphone 15. Ethigathano ndika ota li hulu mo masiku omilongo ndatu gaSepetemba, omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Miiputudhilo yopaungomba aantu ohaya dhewulilwa okunduluka po sha taya longitha omake gawo, ohaya nduluka po nduno iinima oyindji mwakwatelwa iipundi. Iipundi mbika ohayi kala iiwanawa na ohaa yeyi landitha po opo yiimonene mo iiyemo.

Kositola ya Nictus okuna lyo kuninga omweenye, lyoka hali longitha omahooli, lyali lina N$ 1089 ngaashi ngeyi olina owala N$1699.

Matukila kositola yaNictus nena e toka yangata po eshina lyoye lyo kuyga iiyaha ndyoka lya li lina N$8329 ngaashingeyi olyina owala N$7999.

Longitha okakalata koye kombaanga yoyango yopashigwana, e to landa okila yoye yokutalaleka yoHisense, yuunene woolitela omathele gatano nahetatu. Oyali yi na oondola dhaNamibia omayovi omulongo nalimwe, omathele omugoyi, nomilongo omugoyi nomugoyi. Ngaashingeyi, oyi na owala oondola dhaNamibia omayovi omulongo, omathele omugoyi, nomilongo omugoyi nomugoyi.

Iiyimati oyasimana ngele tashi ya puundjolowele wolutu lwomuntu. Ohayi gandja oovitamine dha yoolokathana ndhoka dhapumbiwa kiitopolwa yi ili noyi ili yolutu lwomuntu, nakuyilanditha woo ohiilikolele oshimaliwa.

Omiti ihadhi gandja owala omuzile nenge omahala kuudhila wu tungile ko iihandhila yawo. Ohamu zi wo iipilangi mbyoka hayi longithwa okulonga iinima ya yoolokathana mwa kwatelwa oombete.

Longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana mositola yaNictus uuna to landa iilandomwa yoye, opo wu kuthilwe ko kondando. Oompango nomalandulathano opo dhi li.

Oto vulu oku kala omusindani omunelago uuna wayamukula okapulo hoka kanathangwa kombaanga yotango yopashigwana, opuna iimaliwa tayi sindanwa oodolla dhaNamibia eyovi kaasindani aanelago yantano ayeke, oompango nomalandulathano opo dhili.

Omasiku sho gali omilongo ndatu gaJuuni momayovi gaali nomilongo ntano, ombaanga yoStandard bank oya gandja oshimaliwa shaNamibia omiliyona yimwe, omayovi omathele gantano kehangano lya FAWENA.

Omiti inadhi simana ashike sho hadhi gandja omuzile ashike, momiti omo woo hamu hongwa iipilangi mbyoka hayi longithwa oku ndulukapo iitaafula.

Kositola yaNictus okuna ofaanditha ,hoka kuna embiga moka hamu tulwa oomboloto tadhi kangwa nomayi yali yina N$899 ngaashingeyi oyina owala N$749

Owapumbwa okudhilaadhila omanga inoolanda sha, shika otashi ku gamene opo waatule iimaliwa yoye miinima yanathangwa mbyoka woo tokeeyi pula ngweye wuuve nayi uuna watameke twiipula nkene wahepeka iimaliwa yoye.

Oshimaliwa oshina iilonga oyindji. Oshimaliwa shomoshiketha shepangelo shaNamibia ohashi longithwa opo shi fute oondjambi dhaaniilonga, okugandja oshikwiila shaakulupe nenge shaamboka yena uulema wontumba nosho woo oothigwa.

Iisindanena ongodhi yoye pamwe nombaanga yotango yopashigwana. Hilma Petrus oye a ningi omusindani omunelago gongodhi yoIPhone 16 pro, ethigathano ndika ota li hulu momasiku 19 Aguste 2025.

Matukila kostola ya nictus yili popepi nangoye nena opo wu ilikolele ekopi lyoye lyokolusheno. Ndjoka lyali lyina oodola dha Namibia omathele gaheyali nomulongo nomugoyi, ngashingeyi olina owala oodola omathele gatano nomilongo omugoyi nomugoyi.

Bank windhoek iha gandja omayakulo owala ngele taashiya kokumbaanga iimaliwa nenge oku kuthako nenge okunana iimaliwa komayalulilo gokombaanga. Oha gandja woo iimaliwa komahangano gayoolokathana. Okwa gandja nduno oodola dha Namibia omayovi omathele gane kehangano lyo NASFED omasiku sho gali omulongo nagahetatu gaFebuluwali omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Iiti oyina oshilonga oshoka kakele kokuhongwa oombete, oosikopa nosho woo iipundi ohamu zi woo uupilangi uushona mboka hawu mboolelwa kekuma kuupilangi ohaku tentekwa nduno uupoto wiimboloma nosho woo iipolekidhwe yomomagumbo noombelewa.

Momagumbo goshinanena omuna ondunda moka hayi kundilwa aayenda mo ohamu gondjwa woo kaanegumbo, mondunda moka ohamu kala muna iipundi mbyoka hayi ithanwa kutya omasofa noshowo uutaafula, kekuma woo ohaku kala kwatulwa omathano gaanegumbo niikwawo oyindji.

Miiti ohamu hongwa iipilangi mbyoka hayi longithwa okundulukapo iinima ya yoolokathana mwa kwatelwa iitaafula. Iitaafula ohayi tulwa omagulu omawanawa ge thike naanaa puunkulungu wa nakushihonga.

Opuna omaudhano gomaludhi gi ili nogi ili mwa kwatelwa woo omathigathano nenge omaudhano gokuhinga okathanguthangu. Ombaanga yoStandard Bank ohayi humitha nduno komeho omaudhano ngaashi ngaka ano ohayi vulu okuunganeka omathigathano gokathanguthangu.

Miipilangi oha mu hongwa wo iipundi mbyoka hayi pandwa opayinda yolwaala kehe shampa owala talu nana aalandi konima woo ohaku tulwa oka payinda koku yadhimitha opo yi kale tayi adhima nawa.

Uuna wahala oku tumina omuntu gontumba iimaliwa ngoka ha longitha ombaanga ndjoka haku tiwa oNet bank ihe ngoye inohala okuya momikweyo omileeleeka dhoka hadhi kala meni lyombaanga opo wumone eyakulo, oto vulu okulongitha omashina ngoka haga kala pondje mpoka hapu nanwa iimaliwa shampa ashike wuna okakalata koye kombaanga ndjika oto vulu nee okutuma iimaliwa tolongitha omashina ngoka.

Nedbank ota tseyithile aayakulwa ye kutya iihohela yombaanga oyagwa pevi , okuza momasiku omilongombali naga heyali ga Desemba omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano . Mboka yapewa omikuli dhokulanda omagumbo otayaka shunitha oshimaliwa shoka kwagwedhwa oopelesenda omulongo nayimwe.

Sigo oompaka omashina gopondje gaNedBank inaga tameka okutaamba iimaliwa mbyoka iipe. Aayakulwa ye ayehe otaya tseyithilwa ngeyi kutya uuna ya hala okutuma iimaliwa nosho wo okutula iimaliwa komayalulilo gayo gombaanga naya longithe owala iimaliwa mbyoka iikulu oshoka mbyoka iipe inayi tameka natango okutaambiwa ko komashina ngaka gopondje.

Mopaife kehe megumbo omu na ondunda yokugondja. Ondunda ndjoka onene ohayi longithwa okukundila aayenda. Ohamu adhika nduno iipundi iiwanawa mbyoka haku tiwa omashofa. Iipundi mbyoka ohayi kala wo yi na okataafula hoka haku vulu okutentekwa iikunwa nenge iikulya.

Omahala mpoka hapu landithwa noshowo hapu telekelwa iikulya , ohapu kala aluhe pwa yela. Shika osha simana, opo iikulya mbyoka tayi longekidhwa po yi kale yi na uundjolowele. Aluhe aaniilonga ohaa kala ya zala iikutu iitokele, opo mu kale hamu monikila oongaga. Ohaa kala wo ya zala sha komitse dhawo, opo omafufu gawo gokomutse kaaga gwile miikulya mbyoka taya longekidha.

Mona iimaliwa momukalo gwiilile, kotoka opo wukale ino kengelelwa iimaliwa yo ye inopumbwa oku topolelathana na gulwe onomola yoye yomeholamo yokakalata koye kombaanga, shika oto shi etelwa kombaanga ya Nedbank.

Aantu oyendji ohaya kala taya keme muJaanuali kaa yena oshimaliwa, ombaanga yotango yopashigwaana otayi ku kunkilile kutya opo wupite muJaanuali kuna omalimbililo gasha landa iilandomwa yaanasikola muDesemba, iipumbiwa yomegumbo yilanda oondumba ngaashi nana tashi vulika.

Ohashi kala tashi mbilipaleke omwenyo gomuntu uuna omuyakulwa a yi mombaanga, e ta yakulwa komuyakuli e na omwenyo omutalala. Oha kala nokupula omapulo agehe ngoka e na, e ta yamukulwa ano komuyakuli gwe neimemeho.

NDA bank okwali aningi ethigathono lyokuteleka uukuki taku longithwa uusila wo backro. Omusindani dhingi okwali oya ngatapo moyovi omulongo , nomutiyali omayovi gaheyali nogwa guhugunina okwa yangatapo omayovi gatano.

Owa pumbwa omukuli ngoka hagu shunithwa methimbo efupi koNEDBANK ? Popya nomuyakuli gwawo Marth Negonga tomu mono ko 0814100159 moVenduka.

Miipilangi ihamu hongwa owala oombete, oosikopa noshowo iipundi niitafula, ihe ohamu vulu wo okuhongwa uupilangi uushona, mboka hawu patelwa nokumboolelwa momakuma gomagumbo, kuwape okutentekwa uupoto wiimboloma noshowo oongala dhilwe.

Shitunda nohedhi, shilongo nomukalo gwasho. Oshilongo kehe, oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa yawo oya yoolokathana, kutya nduno omomalwaalwa nenge opangushu. Iimaliwa nando yikale yayoolokathana ngaaka, oyina owala iilonga ya faathana. Ohayi longithwa okufuta iinima ya yoolokathana, ngaashi okulanda iikulya, iikutu nosho tuu.

Moostola moka hamu landithwa iyopaleki yomomagumbo, ohamu adhika iinima ngaashi iipundi yomatyofa, uutaafula wahongwa miipilangi, oosikopa dhokutula iikutu, uusikopa woongaku noshowo uusikopa mboka hawu vulu okupakelwa omambo.

Longitha okakalata koye kotango kombaanga yopashigwana opo wu lande embako lyoye lyoka lya li lyina oodolla dhaNamibia omayovi gahamano omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi, ngaashingeyi olyina owala oodolla dhaNamibia omayovi gahamano omathele gaali nomilongo omugoyi nomugoyi.

Oshilongo kehe oshina oshimaliwa shasho, ano sha yooloka ko shimaliwa sho shilongo oshi kwawo. Ihe esimano lyo shimaliwa limwe alike, oshimaliwa osho ashike tashi inyenge methimbo lyo paife oku landa iilandomwa ya yooloka thana, oku futa oosikola dhaanona noshowo oku landa iiyenditho niikwawo oyindji ya gwedhwa po.

Ombaanga yotango yopashigwana oya tseyithile aayakulwa yawo kutya iihohela otayi ka kala ya gwedhwa, okuza momasiku 30 gaSeptemba 2025. Iihohela iipe yaamboka taya pewa omukuli gokulanda omagumbo otayi ningi oopelesenda omulongo nayimwe oshinkwanu ndatu heyali (11.37%).

Iihohela yombaanga yaBank Windhoek oyili yagwa pevi okuza momasiku 29 Desemba 2025, mboka taya kalanda omagumbo otaya kapewa omukuli ano niiholela yawo otayi kakala 11%.

Oto vulu okulongitha okakalata koye kaNedbank okufuta iilandithomwa yoye. Ngoye topula omuyakuli peshina ekupe oshimaliwa tashi zi komaalulo goye gombaanga.

Bank Windhoek okwa kwashilipaleke omaudhano gokatanga kokoompadhi kaamboka yeli kohi yoomvula omilongo mbali nayimwe noodola dhaNamibia omayovi omathele gaali momasiku sho gali gaheyali gaMei omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Ombaanga yotango yopashigwana, oya gandja oshimaliwa shooN$9 383 772.00 kehangano lyokatanga ko koompadhi moNamibia.

Ombaanga kayina esiku yikupule oshimaliwa uuna waningi omusindani omunelago, mbyono iikengelela yowala yookalyamupombo. Uuna wuna omalimbililo oto vulu okudhengela kombaanga yo Bank Windhoek ko 0612991200

Imonena eshina lyoye lyoku yoga oonguwo, ndjoka lyedhina Samsung lyuunene wookilohalama hetatu. Lyali lyina oondola dha Namibia omayovi gahetatu, omathele gaheyali nomilomgo omugoyi nomugoyi. Ngashingeyi olina owala oondola dha Namibia omayovi gaheyali, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Owahala okulanda osheenditho shoye? Nenge owa hala okulanda olukalwa lwoye? Talelapo oshitayimbaanga shombaanga yoStandard bank shoka shili popepi nangoye nena, etopewa uuyelele wa gwana ngele tashiya komayakulo gawo.

Netbank ota tseyithile aayakulwa ye kutya iifuta yombaanga yokomumvo ota yi ka kala ya ngwedhelwa okuza momasiku gaali ga maalitsa 2026,otaa luvu wo oku talelapo epandja lyopaungomba opo yamone iifuta mbika mo 2026 sigo 2026.

Ombaanga ndjono yoStandard bank oya gandja oshimaliwa kehangano lyo ku kondjitha omukithi ngoka gokaakela ano oodolla dhaNamibia omayovi omathele gantano nokwali sha gandjwa momasiku omilongo ndatu gaYuuni omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja omayakulo kaakulupe oshali, mboka taya nana iimaliwa yawo komayalulilo gawo gombaanga nosho wo okupungula iimaliwa nombaanga ndjika i na kugwedhwa iihohela yasha.

Miipilangi ihamu hongwa owala iipundi, iitaafula nenge oombete ohamu hongwa wo uunima wokutenteka . Ohawu vulu okutentekwa iinima yoongala, mbyoka hayi longithwa okoopaleka moombelewa oshowoo momagumbo.

Ombaanga yaBank Windhoek ohayi fala omayakulo popepi naakwashigwana unene tuu ngele opena mpoka puna omayulukilo go payipindi, ohaya ka dhika uutala wawo e taya gandja omauyelele agehe giihwapo kaayakulwa mwakwatelwa nkene yena okupatulula omayalulo gawo goombaanga.

Nedbank okuli iilongekidha okukwathela aanafaalama mboka yahala okuningasha muunamapya nuuniimuna, yadhengela nena 0819592222.

Kositola yaNictus oku na eshina ndyoka hali eta omuyenye, ano uupyu, ndyoka lya li li na oondola dhaNamibia eyovi limwe, omathele gahetatu nomugoyi. Ngashingeyi oli na owala oondola dhaNamibia eyovi limwe omathele gahamani nomilongo omugoyi nomugoyi.

Gamena mboka wuhole opamwe nombaanga yo Bank Windhoek. Oto vulu oku ninga omakwashilipaleko gomafumviko pamwe nombaanga ndjika , omilandu nomawutho ngoka gelipo ogo gena oku landulwa.

Ombaanga yoNedBank oyali ya kwashilipaleke ethigathano lyokumbaka uukuki takulongithwa uusila woBakpro moka omusindani omunelago gwotango i ilikolele oN$10000, omusindani omutiyali oN$7000 nomusindani omutitatu okwali i isindanena oN$5000.

Bank Windhoek oha gandja omayakulo ga yoolokathana kaantu. Momasiku omilongo mbali naga heyali gaFebruali, omayovi gaali nomilongo mbali nahamano okwa gandja oshimaliwa shoondola dhaNamibia omayovi omathele gatano nomilongo hamano koNamibia Volleyball Federation.

Moostola dhiilandithomwa unene tuu iikutu, iinima ohayi kala ya lekwa ano ya tsilikwa mombanda, shika ihashi gandja owala ehala lya gwana ihe ohashi hili wo aalandi, oshoka Aawambo oyi itaala kutya anuwa iipindi omomeho.

Miipilangi ohamu hongwa iinima ya yoolokathana. Ohamu vulu okuhongwa uutafula noshowo iipundi. Iipundi ya longwa miipilangi ohayi kala iikukutu mpoka hapu kuutumbwa ohapu tulwa nduno okakuusinga ka longwa nawa.

Bank windhoek oha fala omayakulo kaayakulwa ye kiitopolwa ya yolokathana. Nangashi ngeyi otaya adhika momaulikilo gopaipindi mOndangwa mpoka ta gandja omauyelele gi ili nogi ili mwa kwatelwa oku tuma oshimaliwa tolongitha ongodhi.

Ngele tashi ya piiyamakuti moNamibia oya gamenwa. Ohayi adhika nduno miikunino yiinamwenyo ngaashi Etosha. Miinamwenyo muka omwa kwatelwa ngaashi oosino, oonkoshi, oompo, uupundja noshowo oonduli.

Iikulya ihayi pumbwa okukala tayi landithwa yili pehala lyasilwa nawa oshimpwiyu, yasiikilwa opo kaayi kwatwe koombahitele noshowo kaayininge ontsi, uuna yasiikilwa ohayi gamenwa wo kaayi nambelwe koondhi nokiinima yimwe iikwawo.

Danie omuniilonga gwaNedBank ngoka ta vulu oku kupa uuyelele wothaathaa ngele tashi ya komikuli ndhoka hadhi shunithwa methimbo ehupi kombaanga yaNedBank . Oto vulu okupopya naye pangodhi konola nohatatu noyimwe noyimwe ombali none ontano none onola nohamano.

Miiputudhilo yopaungomba moNamibia aanyasha noshowo mboka yena ehalo oyeli taya ilongele nkene yena oku ndulukapo iihongomwa yomaludhi gi ili nogi ili taya longitha oonyala. Mbika ohayi ithanwa kutya iilonga yo komake, aantu mbaka ohaya hongo iihongomwa yawo ngashi uutafula, iipundi ano omatyofa, oombete nikwawo yilwe.

Miipilangi ohamu hongwa iinima yomaludhi gi ili nogi ili. Ohamu vulu okuhongwa uusikopa mboka hawu tentekwa iinima ya yoolokathana mwa kwatelwa ooradio dhomuzizimba, omambo niikwawo yilwe. Ohamu hongwa wo iipundi mbyoka hayi kuutumbwa. Iihongomwa ayihe mbino ohayi vulu okulandithwa po, ndele nakuyi honga ti ilikolele oshimaliwa shomondjato.

Ombaanga yoBank Windhoek ohayi fala omayakulo kaayakulwa ya wo kiitopolwa yi ili noyi ili, mwa kwatelwa pomahala gomayulukilo giipindi. Ohaya kala ya dhika uutala, aanambelewa taya gandja omayakulo gi ili nogi ili nosho wo oku gandja uuyelele wi ili nowi ili.

Ombaanga ya venduka kayina esiku yikupule oshimaliwa uuna waningi omusindani omunelago methigathano lyontumba. Kotoka oshoka mbyoka iikengelela. Otovulu okumona nuuyelele wa gwedhwapo uuna wadhengele ko 061 299 1200.

Standard Bank oha vulu okufala omayakulo kiitopolwa ya yoolokathana mwa kwatelwa miiputudhilo yopombanda, unene tuu pethimbo lyaanasikola taya ishangitha. Ohaya fatululile wo aanasikola nkene haya vulu okugandja omikuli, opo ya vule okutsikila omailongo gawo.

Aanilionga naamboka woo yena iiyemo nohaya mbaanga nombaanga ya Nedbank otaya vulu oku landa iiyenditho yoma hogololo gawo okuza kongalashe yo Indongo Toyota. ONedbank otayi gandja omukuli opo aantu ya vule okwii landela oohauto.

Miiti ihamu hongwa iipilangi mbyoka hayi longithwa opo pundulukwe oosikopa. Aantu ohaya hongo nduno oosikopa dhika ano mbono yi ilongela okuhonga. Uuna ngele ya mana okuhonga oosikopa oha ye dhitula nee opayinda ndjoka ya opalako opo yihile aantu yalande.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi na omukuli gwanuninwa aantu mboka yahala okuyumudhapo oofalama dhawo dhoonkwandambi. Shoka wapumbwa okuninga okutalelapo owala ombaanga yopashigwana eto pewa uuyelele.

Uuna kuna iinyangadhalwa ngaashi omauliko gopaipindi, Bank Windhoek oha vulu okukala e na mo uutala, moka ha kala ta gandja omayakulo gi ili nogi ili, mwa kwatelwa okugandja omawuyelele, okupatululitha omayalulo gombaanga, nayikwawo yilwe.

Oto vulu oku ninga omusindani omunelago pamwe naBank Windhoek. Isindanena ongodhi yoye ompe yedhina Iphone 16,ethigathano ndika otali hulu momasiku omilongo ndatu gaSeptemba 2024.

Bank Windhoek ohakala noku nyanyudha aayakulwa ye, sho hayi yape, nenge hayi ya tulilepo omathigathano gayoolokathana. Ethigathano ndyoka lyaliko, olya sindanwa po ku Fransina Ashigola, sho a sindana oondola dhaNamibia oyomayovi gaali, nomathele gatano.

Miipilangi ihamu hongwa oowala oombete noshowo oosikopa, ihe ohamu vulu wo oku hongwa iipundi yokukuutumba. Kiipundi hoka ohaku tulwa owala uufulafula nenge uukusiinga opo kayi kale iikukutu unene nokukuutumbwa.

OTVii oyo oradio yomuzizimba ndyoka hayi zi ewi nokuulika omathano. Aantu ohaa tala uufilima womaludhi gi ili nogi ili nosho wo oku tala noku pulakena oonkundana.

Miipilangi ohamu hongwa iinima ya yoolokathana mwa kwatelwa iipundi. Iipundi ohayi hongwa nawa etayi tulwa okapayinda koku adhi mitha. Ohaya hongo wo iipilangi yoku ninga oondunda noshowo yilwe.

Pethimbo lyomaulukilo gopaipindi ombaanga yaBank Windhoek ohayi fala omayakulo kaayakulwa yawo. Ohayi kala ya dhika uutala, tayi gandja omayakulo, mwa kwatelwa ga nkene aantu yena oku patulula omayakulo gawo gombaang, oku kutha ko iimaliwa komayalululo gawo gombaanga niikwawo yilwe ya gwedhwa po.

Miiti ohamu vulu oku hongwa iipilangi mbyoka hayi kwathele opo mu hongwe iipundi iiwanawa yoku kuntumba. Iipundi mbika ohayi longwithwa uunene oku kuntumbwa uuna aanegumbo taya li uulalelo ohaya kuuntumba nduno ya kunduka oshitafula shoka sha faathana niipundi.

Longitha oka kalata koye kombaanga yotango yopashigwana, eto ilandele eshina lyoye lyokuninga okoothiwa. Ndjoka lya li lina oondola dha Namibia omayovi ga hamano omathele omugoyi omilongo omugoyi nomugoyi, nongashingeyi ota li Monika komayovi ga hamano, ethele limwe nomilongo omugoyi nomugoyi.

Longitha Oka kalata koye ka Bank Windhoek ko VISA okuninga omafutilo go pashigwana gongushu yoodola dhaNamibia omayovi ga hetatu nethele. Oto kuthilwako oopelesenda omilongo mbali.

Iihongomwa mbyoka ya hongwa miipilangi noshowo miiti oyo yimwe yomii hongomwa mbyoka yina ongushu noya kola. Iihongomwa mbika ohayi kala po ethimbo ele. Aantu mbaka haya hongo iihongomwa miipilangi noshowo miiti ohayi imonene iiyemo uuna ya landitha po iihongomwa yawo.

Owahala wu kale kuna omalimbililo gasha mu Januali? Shika otashi shiwa ashike uuna wa landa iipumbiwa yaanasikola muDesemba, ngoye tolanda wo iipumbiwa yomegumbo momwaalu ogundji. Talelapo ombaanga yotango yopashigwana, kuuyelele owundji wa gwedhwapo.

Ombanga yaNed Bank nayowo otayi ka kutha ombinga mesiku lyomangeshefelo ndyoka tali ka kala koRehoboth momasiku omilongo mbali nagahetatu gaJuni omayovi gaali nomilongo mbali nantano okutameka potundi ontimulongo sigo ohetatu yokongulohi.

Oshiwanawa ihaku tiwa landa . Sho osho ooyene yoosikola haya kala yatsilika nokuleka iilandithomwa yawo , opo yahile nokunana aalandi . Shika ohashi ningile aalandi oshipu, opo yamone shoka yahala nenge taya kongo.

Ombaanga ya venduka ota yi ka ulika o filima ye, ndjoka ya dhanenwa mongwediva, yina oshipalanyolo Natu hungileni. Opo woo pethimbo mpoka, aantu ta ya ka longwa omikalo dhi ili nodhi ili, nangweye woo owa pumbwa oku yi tala.

Nedbank ota ka kutha ommbinga komaulikilo gopayipindi ngoka ta ga ka kala koRehoboth momasiku 28 Juni 2025, okutameka potundi Ontimulongo yongula sigo otundi Ontihetatu yokongulohi.

Ombanga yotango yopashigwana otayi kwathele aanafalama opo ya tungulule oofalama dhawo dhiimuna mwakwatelwa oongombe. Shoka wuna oku ninga oku ninga owala eindiloopo wu pewe omukuli.

O Bank Windhoek okuna iitayi mbaanga oyendji moshilongo ashihe. Otayi adhika mEenhanha, Marua Mall, Rehoboth, Outyo, Keetmanshop,,

Aantu mboka ya ilongela iilonga yokomake ohaya ndulukapo iinima ngaashi omatyofa, iitaafula nosho wo uupundi uushona. Iinima mbika ohayi kala nduno tayi landithwa moompagilili dhoondjila opo aantu mbaka yi ilikolele iiyemo.

Omasiku shogali 30/06/2025, ombaanga yoStandard bank oyagandja oshimaliwa shoN$1 500 000.00 kehangano lya FAWENA.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi dhimbulutha aahingi kutya, manga inaa ya momalweendo, naya tale omatayela goohauto dhawo nosho wo omalamba ngee otaga tema tuu. Naya tale wo omeya moohauto dhawo ngele omu na ngaa omeya ga gwana. Otaya vulu wo okuya pombaanga yotango yopashigwana, opo ya kwashilipaleke omalweendo gawo manga yo inaa ya momala gondjila.

Ekopi lokolusheno lyolitela yimwe oshinkwanu heyali, ndyoka lya li li na oondola dhaNamibia omathele gaheyali nomulongo nomugoyi ngashingeyi oli na owala oondola dhaNamibia omathele gatano nomilongo omugoyi nomugoyi. Okositola yaNictus akuke.

Komiiti iha kui owala iiti mbyoka hayi dhikithwa omagumbo, ohamu hongwa wo iipilangi mbyoka hayi longithwa oku nduluka po iinima yili noyi ili. Ihamu hongwa owala iipundi noshowo oosikopa, ohamu hongwa wo uupilangi uushona mboka hawu mboolelwa kekuma, opo ku kale taku vulu oku tsilikwa iipeleki yiili noyi ili yomomagumbo nenge moombelewa.

Anuwa iipindi omomeho, sho oshiwanawa iha ku tiwa landa. Iilandithomwa ohayi kala nduno ya tsilikwa moositola moka hayi landithwa, yo aayendi naatalelipo yehala ndyoka taya hilwa nduno kuuwanawa nokooshinge dhaambyoka tayi landithwa.

Miipilangi ohamu hongwa iinima yomaludhi ga yoolokathana ohamu hongwa iipundi. Iipundi mbyoka ohayi tulwa nduno oka painda koku yadhimitha nenge kolwaalwa lwo ntumba. Kiipundi hoka ohaku tulwa omafulafula nenge uukusinga opo kayi kale iikukutu uuna kwa kuuntumbwa.

Okila yoku talaleka yoliitela omathele gatano momilonga ndatu, ndjoka yali yina oodola dhaNamibia omayovi gahetatu, omathele gatatu momilongo omugoyi nomugoyi, ngashi ngeyi oyina owala oodola dhaNamibia omayovi gaheyali, omathele gahetatu momilonga omugoyi nomugoyi.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kumagidha aantu ayehe kutya ombaanga kayi na esiku yikudhengele tayi pula onomola yoye yokakalata yomehola mo, uuna wa koneke mbika dhenga konomola 0612992222 opo wu lopote uukengeleli woludhi nduka.

Omuwne gumwe ihagu itongola ona, moombelewa odhindji oho adha mo aaniilonga ta longele mo yaali nenge ye vulithe po elalakano aanilonga mbano ya kale taya pukululathana etaya kwathelathana mpoka taya nyengwa.

Bank Windhoek oha gandja woo omakwatho gamwe giilile kaageshi owala goombaanga nenge goku kutha iimaliwa kompungulilo. Okwa gandja oshimaliwa shuuwindji woodola dha Namibia omayovi omathele gane kehangano lyo Namibia Aquatic Sport Federation.

Ombaanga ya NedBank otayi tseyithile aakalimo yo moLindili kutya, oshitayi shoka sha li sha pata molwashoka kwali tashi longululwa, oshi li pokupatuluka masiku. Kuuyelele wa gwedhwa po otaya vulu okudhenga ko 0819592222.

Omiti inadhi pumbwa okutetwapo oshoka odhina oshilonga momiti ohamu hongwa iihongomwa yayoolokathana mwakwatelwa uuskopa mboka hawu kala waningwa uutemba wokwiiyogela koonyala nenge wokuyogela iiyaha.

Tyapula oshituthi dhimbuluko shemanguluko lyaNamibia pamwe nositola yaNictus. Otv ndjoka yali yina oondola dhaNamibia omayovi omulongo nagaali nomathele gahetatu ngaashingeyi oyina owala oondola dhaNamibia omayovi omulongo.

Ilandela okila yoye yokutalaleka onene yoolitela omathele gatano nomilongo ndatu yali yi na oondola dhaNamibia omayovi gahetatu omathele gatatu nomilongo omugoyi nomugoyi ngaashingeyi oyi na owala oondola dhaNamibia omayovi gaheyali omathele gahetatu nomilongo omugoyi nomugoyi.

Miiti ihamu hongwa owala oosikopa, iipundi nosho woo iitaafula ihe, ohamu vulu woo okuhongwa uupilangi mboka hawu mangelwa mekuma hoka haku vulu okuntentekwa uupoto woongala nosho woo iinima yilwe yomomagumbo.

Ombaanga ya Standard oya gandja oshimaliwa shoondola dha Namibia omayovi omathele gane koshi nyangadhalwa shoka shoku landa ondhopi ,elalakano oku humitha komeho oshilongo sho shikale sha tunga

Aalandithi naahahithi oyendji ohaya kala ya yala iitafula ya tentekako iilandithomwa yawo. Shika ohashi ya ningile oshipu opo aantu ya tale nokumona shoka taya landitha yo taya mono nduno aalandi.

Ngele tashi ya komaakulo gombaanga yotango yopashigwana opena iinima mbyoka wuna okutseya onga omukwashigwana, shotango ino pumbwa oku topolelathana naantu yalwe onomola yoye yokakalata kombaanga no wa pumbwa oku koneka onomola yoye.

Omolwa omwaalu gwaayakulwa ogundji unene tuu ngele ta shi ya momayakulo gopambaanga, opuna omikalo ndhoka omipe hadhi longithwa mokuyalula iimaliwa. Ano okandumba kiimaliwa ha ka tulwa owala keshina , lyo eshina otali tameke ta li yalula iimaliwa, lyo tali ku pe nduno kutya okandumba hoka oke na iimaliwa ingapi.

Ombaanga yoStandard ohayi fala omayakulo gawo kaayakulwa yawo kiitopolwa yayoolokathana. Unene ngele otashi ya pomauliko gopaipindi nayo woo ohaa kutha ombinga, moka haya kala ya dhika uutala wawo taya gandja omayakulo mwa kwatelwa okunana iimaliwa ,okupatulula omayalulo gombaanga nokugandja uuyelele wulwe.

Omayakulo gombaanga yaVenduka otaga adhikwa moondoolopa tadhi landula mOshiwalongo, mOshifo, moSwakopo, mOshakati nosho woo mOngwediva.

Opu na aalandithi yo momapandaanda mboka haya kala taya kambadhala okwiimonena sha shomondjato. Aalandithi mbaka ohaya landitha iiyimati mwakwatelwa omayapula, omalemune osho wo omandjembele. Ohaya landitha wo yilwe ya gwedhwa po. Ohaya kala taya landithile pooha dhositola nenge popepi nopate.

Mboka haya longo iilonga yokomake okundulukapo iinima yayoolokathana ohaya ningi iinima ngaashi iipundi mbyoka hayi ithanwa kutya omatyofa, niitaafula yokuntenteka iinima yi ili noyi ili mwakwatelwa okutenteka iikuki.

Moositola ihamu landithwa owala iikulya nenge ando iizalomwa. Opuna oositola dhoka hadhi landitha iikunwa, ano omakende omalulu. Aasamane shampa nduno ya yi moositola nga dhika, ohaya kutha uumbamba wawo ta ya ukilile hoka ta ku landithwa omakende.

Bank Windhoek ota tseyithile aayakulwa ye kutya, otaya vulu okwiisindanena omayalulilo gombaanga gena iimaliwa ya thika poondola dhaNamibia eyovi. Uuyelele wa gwedhwa po inda koshitayimbaanga shombaanga ndjoka shili popepi na ngoye.

Okombitha olyo ehala lyokutelekela momagumbo gopandoolopa nenge gopashinanena. Ehala ndoka ohali kala lyayela niinima ohayi kala yatulwa melandulathano.

Kutha ombinga methigathano lyoku tondoka ndoka lya kwashilipalekwa kombaanga yaNEDBANK. Aantu otaya ka tondoka oshinano shokiilometa ntano noshowo ookilometa omulongo, oku ishangitha oku na oondola dhaNamibia ethele nomilongo ntano.

Uuna aantu yena shoka yapumbwa ohaya yi komahala gomangefeshelo, koondolopa noshowoo koositola hoka taku adhika shoka yapumbwa, oha yaka landa nduno uushikependjewo wawo mboka yapumbwa.

Longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana opo wulande oRadio yoye yomuzizimba noshowo embako lyoye, mbyoka yali yina oondola dhaNamibia omayovi omulongo omathele omulongo nomilongo omugoyi nomugoyi ngashingeyi ondando oya teyelwa kongolo ano lina owala oondola dha Namibia omayovi omulongo omathele gane nomilongo omugoyi nomugoyi.

Aantu ohaya ilikolele iimaliwa okupitila momikalo dhayoolokathana mwakwatelwa uuna yalanditha tya nenge yamono oondjambi dhawo dhokomwedhi. Ohaya kwata nduno nawa iimaliwa yawo nokuyi longitha momikalo omiwanawa ngaashi, okulanda iikulya, okufuta oosikola, nosho wo okulanda iizalomwa.

Miiti ohamu hongwa iihongomwa yayoolokathana mwakwatelwa iipundi. Oshipundi ohashi hongwa oshiwanawa shi ikwatelela kuunkulungu waangoka teshe eta po. Shampa shapu ohashi gogwa okapainda kokuyadhimitha opo shikale tashi monika nawa.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya iihohela yombaanga momumvo 2025 oyili ngaashingeyi yashuna pevi. Mboka taya kalanda omagumbo ano taya kapewa omukuli dhokulanda omagumbo, ngaashingeyi iihohela oyili owala poopelesenda omulongo nayimwe.

Ombaanga yoNedBank ohayi gandja omayakulo gi ili nogi ili kaayakulwa yawo nosho wo kaakwashigwana. Ihayi gandja owala omikuli dhokulanda omagumbo nenge dhokulanda iiyenditho, ohayi vulu wo oku unganeke omathigathano ngaashi ngoka gokathanguthangu.

Netbank oha vulu wo oku gandja iimaliwa koohandimwe nenge komahangano uunene ngele tashiya kokukwashilipaleka. Okwape wo ehangano lyo Agra Provision iimaliwa oondola dhaNamibia omayovi omathele gatatu.

Oto vulu okuyumudha po uunafaalama woye nena nekwathelo lyoshimaliwa kombaanga yotango yopashigwana. Otayi gandja omukuli kaanafaalama mboka yahala okutotulula uunafaalama wawo. Yatalela po nena opo wumone uuyelele awuhe wiihwapo.

Moositola odhindji ndhoka hadhi landitha iiyopaleki yomomagumbo ohamu adhika woo oosikopa dhomaludhi gi ili nogi ili . Oosikopa ndhika ohadhi kala dha hongwa miipilangi. Ohadhi payindwa oka payinda koka adhimitho . Ohamu kala woo muna uutaafula wakola nawa nawo wahongwa miipilangi.

Pamwe noStandard Bank aantu ayehe aasindani . Tate Martin Jeckonia okwiisindanena ohauto ye ompeempeeka yedhina GD6 RB Raider, okwa landulwa kutate Martin Nangolo nangoye wo oto vulu okusindana .

Oshimaliwa anuwa oshamukwati, ihe kashi shi shamumoni. Kehe gumwe Ota vulu okumona oshimaliwa, ihe ngele ke shi oku shi kwata nawa ota vulu kee shi longithe momukalo omuwanawa. Mboka haya kwata nawa iimaliwa ohaya vulu vulu okuyi siikila ete shi longitha mokulanda iinima mbyoka tayi tungu.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi ku kwathele opo wupupaleke iiyemo yoye, ngaashi naana topupaleke iizemo yoye. Ohayi gandja omayakulo gopashimaliwa, ngele tashiya kaanasikola, ano komailongo. Omuna wo omayalulo gombaanga, ngoka ga nuninwa aanasikola.

Owuli wa pumbwa omukuli ngoka to vulu oku shunitha methimbo efupi? Popya no muyakuli gwombaanga yaNedbank opo eku pe omakumagidho. Onomola nola nohetatu noyimwe, one noyimwe, onola nonola, oyimwe nontano nomugoyi , to pula Maita Negonga.

Mongashingeyi otamu hongwa iihongomwa yili noyili mwakwatelwa iitaafula , oosikopa noshowoo iipundi. Konima ngele yahongwa, iilongomwa ohayi mpambekwa koku adhimika noku opaleka shono shili tashi hili aashingithwa.

Longitha okakalata koye kombanga yotango yopashingwana, opo wiilandele eshina lyoye lyokuyonga lyuunene wookilohama hetatu ndyoka lyali lyina oondola dhaNamibia omayovi gahetatu omathele gaheyali nomilonga omugoyi nomugoyi ngaashi ngeyi olyina owala oondola dhaNamibia omayovi gaheyali omathele omugoyi nomilongo omugoyi nogoyi.

Momiti ohamu zi iinima ya yoolokathana, ihaku zi owala iikuni nenge okugandja omuzile. Ohaku zi wo iipilangi moka hamu vulu okuhongwa iitaafula. Ohayi tulwa nduno okapainda okawanawa hoka haka kala take yi yadhimitha.

Standard bank naye otakakala okutha ombinga momayukilo gopaupindi gomo ngwendiva momasiku omilongo mbali naga tatu sigo omilongo ndatu na limwe ga agutse omayovi gaali nomilongo mbali nagane. Aayakulwa ayehe otaya vulu okumona omayakulo gi ili no gi ili nisho woo omawu yelele ga wedhwapo.

Ombaanga yotango yopashigwana oyina okatanga kokoompadhi kaakiintu, hoka takaka thangwa momasiku omulongo naga heyali ga Januali omayovi gaali nomilongo mbali nahamano. Elalakano oku tameka omvula ompe momukalo omupe.

KoNictus okuna embako ndyoka hali vulu ookwendiwa nalyo. Okwali lina N$609 ngaashingeyi olina owala N$499 otovulu okulilanda tolongitha okakalata koye kombanga yotango yopashigwana.

Ombanga yaStandard oya unganeka ethigathano lyokutondoka lyaamboka yena uulema. Aantu oyi itaala kutya uulema itawu ti kutya ito vulu okuninga tya ishangitha nena.

Pethimbo lyomatango omanene ombanga yaNEDBANK ohayipe aayakulwa yawo omikuli opo yiilandele omalukalwa ngawo kehe ethimbo watsakudhukwa, otovulu okukatalelapo oshitayi shombanga yaNEDBANK shili po pepi nangweye etopewa uuyelele wiihwapo.

Kutha ombinga momathigathano gaStandard bank e to ningi omusindani omunelago. Aasindani yeli yatatu otaya ka yangata po ashihe shoka sha tulwa poshitaafula. Ethigathano ndika otali hulu momasiku 30 gaJuni 2025, oompango nomalandulathano opo ge li.

Aantu ohaa mbomboloka yuuka mondoolopa taya ka konga oompumbwe dhawo. Ohaayi nduno moositola moka tamu landithwa iinima yili no yili , mwakwatelwa ndhoka tadhi landitha oondjato noshowoo oongaku. Ohaa futu nduno iipumbiwa yawo yo taayi nayo komagumbo.

Miipilangi ohamu hongwa iinima yomaludhi giili no giili, mwakwatela iiyopaleki yomomagumbo osho wo moombelewa. Iiyopalekithi mbika ohayi lkngithaa nduno oku wapaleka momahal ngoka, ohamu vulu wo oku hongwa ooskopa, iitafula noombete. Iihongomwa yomiipilangi ohayi vulu oku landithwa shampa owala ya hongwa nawa, etayi tulwa opayinda yolwala nenelge yoku adhimitha.

Manga ino ya molweendo owa pumbwa okutala oshiyenditho shoye mgele oshi na ngaa uukolele. Okutameka ngaa komatayiyela, komalamba niikwawo oyindji. Oto vulu okutalelapo ombaanga yotango yopashigwana opo yi ku pe omayele ku nkene wuna oku enda molweendo lwa gamenwa.

Pethimbo lyomatango omanene ombanga ndjika yaVenduka otayi halele aayakulwa yawo ethimbo lyomatango omanene lyenyanyu lyo olya yambekwa.

Bank windhoek okwali ena ethigathano mesiku lyohole ano momulongo nagane ga febuluali moka Lovisa yaLukas oye aningi omusindani omunelago sho a sindana po oshimaliwa shondola dha Namibia eyovi limwe.

Miipilangi ohamu hongwa iinima yayoolokathana mwakwatelwa iipundi osho woo iitafula. Iihongomwa mbika ohayi vulu okulandithwapo ndee nakuyihonga tiimonene oshimaliwa ohayi vulu okutulwa momagumbo opo yilongithe uuna aantu taya li.

Eshina ndyoka lyokuninga okoothiwa kwali lina N$6999 ngaashingeyi ondando oya teyelwa kongola ano lina owala N$6199.

Mboka yeli tayi ilongele omaithano goku honga iihongomwa miipilangi miiputudhilo yopaungomba ohaya hongo iinima iiwanawa, ohaya fikile nduno iitenda yo taya tendekeko iitendeko yiipilangi opo ya ninge iitafuula nenge iipundi.

Kutha ombinga methigathano lyo kumatuka pamwe nombaanga yo Nedbank. Aamatuki otaya ka tondoka oshinano shookilometa omulongo. Aakintu, otaya ka mana oshinano shika muule wominute omilongo hamano, omanga aalumentu, omuule wominute omilongo ntano nantano.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho niimaliwa yoshilongo kehe oyina ongushu yiikololela koshilongo shoka. Iimaliwa nande ya yoolokathana ohayi longo ashike iilonga yafaathana ngaashi okufuta aanilonga, okufuta oosikola nosho woo okulanda iinima yayolokathana.

Oshi li shapumbiwa opo wutameke ongeshefa yoye nena molwaashoka oho kala wa manguluka, hokala wu na uunkulungu ngoye to wu ulike mo ngoye oho kala wi ithikamena po kungoye mwene, ngono ogo omalalakano gombaanga yaBank Windhoek.

Nande iimaliwa ya yoolokathana elalakano limwe alike. Iimaliwa oya simana oshoka ohayi yambulapo oshilongo. Ohayi longithwa uuna aantu taya tungu omahala ga yoolokathana, okufuta oosikola, omeya niikwawo yagwedhapo.

Owahala okulanda embakumbaku nde kuna iiyemo ya gwana talelapo ombanga yaVenduka manga omasiku omilongo mbali nagatano ga kotoomba omayovi gaali nomilongo mbali nane inaga thika otaya ka kwathela mboka yahala okulanda omambakumbaku.

Standard Bank oha dhike uutala, opo a fale omayakulo kiitopolwa ya yoolokathana mwa kwatelwa omaulukilo gopaipindi noshowo miiputudhilo yopombanda. Oha kala nduno ta gandja omauyelele gi ili nogi ili.

Omiti ihadhi gandja owala omuzile nenge iiti yokudhika omagumbo nokuninga oondunda. Ohamu vulu wo okuhongwa iipilangi moka miipilangi hamu hongwa iinima oyindji mwa kwatelwa iitaafula, oosikopa, iipundi niikwawo yilwe.

Miiti ohamu zi iinima oyindji mwakwatelwa iipilangi. Iipilangi ohayi longitha opo mu hongwe uutafula nosho wo uuskopa. Uutafula mboka ohawu kala wa hongwa nawa, etawu tulwa opayinda owili no wili, opo wukale tawu monika nawa.

Iimaliwa oyo ehukamugongo lyoshilongo. Opo oshilongo shi kale shi na eliko li li nawa ongele shi na iimaliwa. Iimaliwa mbika ohayi longithwa momikalo dha yoolokathana. Miilongo ngaashi yaAfrika unene tuu moNamibia, oshimaliwa ohashi longithwa okugandja oopenzela dhaakulupe, dhaantu mboka ye na uulema wontumba nosho wo oothigwa.

Miipilangi oha mu hongwa iinima yomaludhi ga yoolokathana mwakwatelwa iipundi. Uuna iipundi ya hongwa etayi pu ohayi gwayekwa okapainda kolwaala opo yikale yi na olwaala talu hili aalandi. Ohaku gogwa woo okapainda koku adhimitha opo yi kale tayi adhima nawa nopainda ndjoka yatulwako kaa yi zeko.

Miiti ihamu hongwa owala oosikopa dhoku tula iikutu, oombete nenge iipundi niitaafula, ohamu hongwa wo uupilangi uushona mboka hawu patelwa noku mboolelwa mekuma nelalakano ku tentekwe uupoto wiimboloma nenge wiinima ya yooloka mbyoka hayi longithwa oku opaleka moombelewa oshowo momagumbo.

Bank Windhoek iha gandja owala omayakulo gokumbaanga oha kwashilipaleke wo omaudhano gi ili nogi ili nomomasiku 27 Febuluali 2026 okwa gandja oshimaliwa shongushu yooN$400 000.00 kehangano lyoNamibia Aquatic Sport Federation.

Omiti odhina omasimano ogendji ngaashi ohamu zi iihongomwa ngaashi iipundi, iitaafula , omatenga gokukandelwa, iitenga yokunwina, omatemba gokulila nayilwe oyindji. Iihongomwa yoludhi ndyoka ohayi vulu okushingithwa opo aantu yiimonenemo iiyemo.

Iihohela yoNedbank otayi ka kala ya gwa okuza momasiku 27 gaDesemba 2025. Mboka taya ka pewa omikuli dhokulanda omagumbo, otaya ka shunitha iimaliwa mbyoka niihohela yoopelesenda 11.

Miiti ihamu hongwa owala iipilangi mbyoka hayi ningithwa oombete nenge oosikopa, ohamu hongwa wo iipundi nosho wo iitaafula. Iipundi mbyoka ya hongwa miipilangi ohayi kala iikukutu unene. Okwa kongelwa nduno ondunge ku tulwe uukuusinga, opo aantu kaya ehame kiikuutumbitho uuna ya kuutumba nenge kaaye ehame oombunda uuna ye egamena.

Osha ningi shotango mondjokonona sho Namibia a tameke okulelwa komuleli gomukulukadhi. Meme Netumbo Nandi Ndaitwa oye a sindanapo omahogololo gopaupelesidende, nombaanga ya NedBank pyemu halele ompolo.

Nedbank ota kakala ena ethigathano lyokumatuka ndyoka tali kaningilwa moshilandopangelo. Okwiishanitha N$350. Aamatuki otaya katondoka oshinano shookilometa 10.

Omiti ihadhi gandja owala omuzile goku gondja, nenge ehala kuudhila wu tungileko iihadhila yawo. Ohamu vulu wo oku hongwa iihongomwa yomaludhi ga yoolokathana ngaashi oosikopa, iipundi, iitaafula noshowo oombete.

Ta lelapo oshitayi kehe shobank Windhoek shi li popepi nangoye, opo wu nunge omusindani omunelago. Omusindani otaka sindana omayalulilo gombaanga gena oondola dhaNamibia eyovi limwe.

Uuna wa pumwa oshimaliwa shomeendelo ano omukuli, ombaanga ya Nedbank ota yi vulu oku ku kwathela oto vulu oku popya nomu yakuli gwawo nena, Maita Negonga, tomu dhengele ko 0814100159.